Ɖevi ŋutsuvi aɖewoe nye esia wonye ŋutsuvi xexlẽme andre, wole fefe fem le etsi me hele dzidzɔ kpɔm ale gbegbe.

Ŋutsu ene siawo le exɔ tum. Wole blemaxɔ tum eye wo katã woƒo ɖi ale gbegbe.

Exɔtula aɖewo nye esia, wò katã wònye ŋutsuwo wò le agba ɖe tã he le eke kum na exɔ tutu.

Exɔtula aɖewo nye esia. Wo katã wonye ŋutsuwo. Wo le exɔ tum. Eɖewo le dzi eye wo katã woɖɔ kuku.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi le ekplɔ ŋu. Wo katã wotsɔ nane ɖo ŋkume, kɔmputa le wo ŋgɔ.

Etsigã aɖe dza eye wògblẽ amewo ƒe exɔwo le kɔƒe aɖe me. Nyɔnu aɖe kple ŋutsu aɖe wole etsia me zɔm. Eɖewo tɔ ɖe ego kemɛ dzi le wokpɔm.

Nutsu aɖewoe nyeesia. Wo katã wonye Ameyibɔwo. Wole eɖɔ si wokɔ ɖena elã ɖem. Eye tɔdziŋu aɖe le wo megbe.

Xɔ tula aɖe woe nye esiawo. Wo katã wò nye ŋutsuwo. Wo katã wò nye ame yibɔwo eye wonye ame xexlẽme ade le afisia.

Covidɔ̃ɛɣ ƒe gamewoe nye eya ŋutsu tsitsi aɖe mlɔ anyi ɖe aba dzi eye dɔnɔdzikpɔlawo le tutum yina ɖe xɔ aɖe me, dɔnɔdzikpɔlawo do awu yi ke tso woƒe ta va anyigba dzi.

Dukɔmevi geɖewo le ablɔdzi, wo katã wonye yevu, wolé nuŋɔŋlɔwo ɖe pepa geɖewo dzi le yame le woƒe vevesese ɖe fiafia dukɔ la katã.

Afɔku aɖe dzɔ le afi ya eye kpovitƒwo le afi ya kple woƒe ŋu. Afɔkua dzɔ be eŋua ƒe ŋkume kaka eye amewo le eŋua megbe.

Ame aɖewo le takpekpe. Wo nunɔlawo tsi tsitsre eye takpekpemenɔla geɖewo nɔ anyi ɖe zikpidzi hele to ɖom.

Ɖevi geɖewo nye esia le kpɔtɔtɔme. Wole fefe fem. Ɖevi Yibɔ kple Yevuviwo wole afi sia eye wo katã wole dzidzɔ kpɔm.

Gɔta ƒoɖi aɖe enye esia, ɖevi aɖewo tɔ ɖe gɔta to, eɖewo le dzidzɔ kpɔm, ŋutsu kple nyɔnu aɖe wole gɔta ƒe go kemɛ dzi.

Nyɔnu aɖe enye esia le ati dom ɖe eƒe aƒeme, evia nyɔnuvi hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe egbe eye wòle kpekpem ɖe eŋuti.

Ame geɖewo le afi ya, nyɔnu aɖe kple ŋutsuvi ɖevi le nɔnɔme aɖe wɔm eye ŋutsu aɖewo le wo ŋgɔ le wo kpɔm.

Ŋutsu eve aɖewoe nye esia le xɔ me, ɖeka le anyigba tutum eye ɖeka hã le ekplɔ dzi tutum. Woame eve la wodɔ awu ŋkume ɖeka.

Dukplɔla gã aɖe nye esia. Dukɔmeviwo geɖewo ƒo xlãae eye wole asi nam wò. Wo katã wòle dzidzɔ kpɔm be yewoa na asie.

Ame vovovowo le efli me be yewoa ku tsi kple gago vovovowo. Gago ɣi kple gago yibɔ kple gago gã kple gago vi. Wòle fli me. Yevuwo tse le afimi.

Amewo va akɔdaƒe. wo le efli me eye ame aɖewo hã bɔbɔnɔ egli dzi le wo kpɔm. ame yiwo le fli mea wo le akɔ da na woƒe amekewo wo dzi.

Nydzɔdzɔŋ..ŋlɔlawo le enya biam yevu amegã aɖewo le wo ŋgɔ, wokɔ enuƒomɔ geɖewo kɔ le ŋgɔ hele enya biae.

Dzodzome nusrɔ̃la geɖewo le afi ya. nyɔnuviwo kple ŋutsuviwo. Wo katã wodo awu ʋi le legbewo le enu srɔ̃m. eɖewo le anu kɔm le…

ŋutsu aɖe enye sia. Edze abe amegã ene. Nyadzɔdzɔŋlɔlawo le enu le enya bia mee eye wokɔ nuƒomɔwo nɛ be woaƒo nu.

edze abe amegã aɖe gbɔna aleke amegã va eʋuwoa sɔgbɔ ɖi kpakple e yevuwo tsɛ le fimi e eʋu yibɔwo wo sɔgbɔ ɖe fimi

Nyɔnu aɖewoe nye esia. Eɖewo le nuƒomɔ ɖe asi le woƒe vevesese ɖem le fiafiam na dukɔ blibo la katã.

Dɔkɔnume aɖewoe nye sia. Nyɔnu kple ŋutsu sia. Ɖevi ɖeka le wo dome eye wole bexɔwo dome. Nyɔnu ɖeka bɔ…

Kɔdzi xɔme ŋkie, dɔkitawo kpakple dɔnɔawo le exɔa me, dɔnɔwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe anyigba eye eɖewo mlɔ anyi ɖe aba dzi.

Dɔnɔdzikpɔla geɖewo le afia. Wole amatsi nam ɖevi aɖe eye enɔa li ɖe asi ke eƒe nu nɛ. Ŋutsu aɖewo le foto ɖem wo.

Amesiawo le ŋkumedzaka ɖem na woɖokui wo, ŋutsuvi la ɖeka le fefe fem kple atukpa ƒe ŋutuvi.

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu woame etɔ̃ le atikedzraƒe. Nyɔnu ɖeka le enu ŋlɔm, ɖeka hã le zɔzɔm eye ɖeka nɔ nu ƒom na ŋutsu si nɔ anyi le zikpidzi.

Ame aɖewo va nu ƒle ʋe le fiase me si nye atikedzraƒe. Ame siwo le nuadzram la le awu hi me, nuƒlela la hã le awu hi do abɔlegbe trɔza yibɔ.

Esetakpekpe aɖe enye sia. Ame aɖewo nɔ anyi. Wo katã wole awu yibɔme. nyɔnu kple ŋutsu shiaa. Wo katã wonye Ameyibɔwo.

ameɖe ƒe exɔme nkie zikpi kple ekplɔ̃ wóle teƒea kple agba woameve le kplɔ dzí

Xɔtula ɖewo nye esia, wodo kuku eye xɔtula ɖeka le xɔtukpe aɖe dzidzem kple nu dzidzenu.

Míaƒe du kplɔla John Dramani Mahama le nu ƒom na ame geɖewo le anyi nɔƒe. Ŋutsu kple nyɔnuwo, geɖewo tsɔ enu kɔ tsyɔe mɔ le kovid ɛɣ ƒe ga me.

Emzɔla aɖewo nye esia. Wotɔ ɖe woƒe enuziwo kpɔ le eŋudzeƒe. Ɖevi aɖewo hã le wo dome.

Ame geɖewo le afi sia, eye wo katã wonye yevuwo wole xɔ aɖe me, eɖewo lé emɔ si wokɔ léna nɔnɔmetatawo ɖe asi.

Dɔnɔdzikpɔla aɖe nye esia nɔ anyi ɖe zikpuio me hele nya biam nyɔnu aɖe si va egbɔ. Dɔnɔ nyɔnu la le enya sem nyuie.

Yameʋu doƒe enye sia. Ame geɖewo le fli me eye wò le zɔzɔm gegem ɖe yameʋu la me. Yameʋu la lolo ŋutɔ.

Sukuvi nyɔnuviwo le fefe fem le ablɔdzi le sukuxɔ ŋgɔ, eye eʋu ɣi aɖewo le wò megbe. Nyɔnu etɔ yike nye woƒe nufiala wò le wò megbe.

Kametetefefewɔla aɖewoe nye esia. Wole hoŋiŋli wɔm le tsidzi. Wole tɔdziŋudzi yina ɖe go kemɛ dzi na etsila.

Nyɔnu habobo aɖe enye esia. Nyɔnu tsitsiwo le anyinɔƒe le nu kpɔm. Geɖewo le nu kom eye wodzraɖo nyuie.

Ŋutsuvi eve siawo le kame fefefem eye ame aɖewo hã le wo megbe hele wokpɔm.

Nyɔnu aɖe le asime le nu dzra. Ɖeviwo sɔgbɔ le egbɔ. Ŋutsu aɖe le egbɔ le nu ƒlem. Tadibabla kple sabala le ekplɔ̃dzi.

Ŋutsuvi aɖee nye sia bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi le ekplɔ ŋu. Ele fefe ƒe eŋu wɔm eye wòle veviedodo nu me.

Gbeɖuɖɔ geɖewo le gɔta aɖe me, amewo le exa to, ɖevi aɖe le tɔɖe afi mi, ŋutsu aɖe le gɔta gã la tsom.

Yevu aɖeo va ameɖibɔ me. Wo katã wo le kɔnu wɔm na amekuku siwo ɖi la ŋuti. Eye ɖeviwo hã le wo ŋgɔ le gbe dom ɖa.

ame gbɔsɔsɔ aɖewo bɔblɔ nɔ anyi ɖe zikpi me le exɔ gã aɖe me wókatã wole nɔnɔme ŋutata aɖewo kpɔm le wó ŋugɔ

Yevu aɖewoe esia nɔ anyi ɖe kplɔnu wole enuƒom eye ɖewo ha le enukom nyɔnu ɖeka le nuƒomɔ ɖe asi

Amegã aɖe enye esia, ele asi name dukɔmeviwo eye dukɔmevi katã do asi ɖe egbɔ be yewoana asie.

Atiaƒuto enye esia. Dukɔameviwo va le gbeɖuɖɔ siwo le atiaƒu la to ɖem ɖa hena kɔkɔenyenye.

Lamesefefewɔla aɖewoe nye esia. Wo le gasɔ dom eye woɖo eŋu ɖe eta. Wo ɖo gaŋkui.

Duta tsaɖila aɖewoe nye esia, wole tsitre eye wole to ɖom, eɖewo ɖo asi ali eye yevu kple ameyibɔ wonye.

Ɖetugbui kple ɖekakpui geɖewoe nye esia, wole exɔ aɖe me eye wodo awu vovovowo eye wole nɔnɔme vovovowo me hele nu kom.

Nyɔnu eve aɖewo le eʋe ɖum, dekɔnu ʋe ɖum, ŋutsu aɖewo le wo megbe kple ame geɖewo, nyɔnu tsitsi kple ɖevi nyɔnu le eʋe ɖum le avɔ me.

Ame gbɔsɔsɔ aɖewo nye esia tɔ ɖe atsiaƒu to hele ame aɖewo si le tɔdziŋu dzi le etsia dzi dzi kpɔm.

Lamesedzikpɔla aɖewo va suku kpɔdzi sukuvi geɖewo le wogbɔ eye ŋutsu la le abui dom na nyɔnuvi sukuvi ɖeka

Emɔdola aɖe enye esia. Ele kpe fɔm dada ɖe emɔ ƒe axa dzi eye enɔvia le eke kum le emegbe.

Ŋutsu aɖe nye esia, ele kplu kɔm na amewɔwɔ aɖe. Amewɔwɔ la, wowɔe kple gakpo eye wòla kplu la xɔm le ŋutsu la si.

Asi aɖe mee nye esia. Nyɔnu aɖe kɔ afɔkpa dzadzrawo ɖe anyigba eye ɖeka le ɖem. Nyɔnua ɖe hã le zɔzɔm le ŋgɔ. Ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe ŋgɔ.

Ɖekakpui aɖewo nye esia. Wole elã ɖem le etɔ aɖe me. Woɖe lã ɖe woƒ ɖɔme le dedem woƒe tɔdziŋula me.

Yevu ŋutsu tsitsi aɖewo le xɔ sia me, wo le anyi nɔƒe, ŋutsu aɖe le wo ŋgɔ le nu fiam wò, eɖewo le kɔmpita ŋgɔ.

Amesiawo le kuteƒe ɖevi la le avifam vevie nyɔnu la ha le avifam ŋutsu la le nukpɔm wo katã wole vevesese me

dekɔnu wɔla aɖewo nye esia wókatã wonye ŋutsuwo wó bublɔ wó bɔbɔ nɔ anyi ɖe anyigbã hele wóƒe mawu la ŋgɔ le gbe dom nɛ

Yevu nyɔnu kple yevu ŋutsu, wole exɔ yame. Ŋutsu le eƒe enuƒomɔ ɖe asi. Nyɔnu la le anyigba tutum kple eƒe anyigba tutu nu eye nɔ bɔketi le anyigba.

Etsaɖila aɖewo va kɔƒe me. Nyɔnu aɖe le ŋgɔ nawò le nuƒom nawo le ebɛ ɖe ŋgɔ eye wò katã wòle to ɖom.